Enho nhandha, amaadhi gaayo gali mu langi ya bulu, eno kumbali eriyo amabaale, amaadhi ago bwegatomeraku gasituka gakola olufu. Ku ibaale okwo kwemeleireku omusaadha ghaigulu esembayo.

Banho bantu era ku bantu banho kuliku omusaadha nhomukazi bali kutambula nga bambuka nga olugudho bwerugya. Omukazi alina ensagho era avaire enkofira endhirugavu ku mutwe.

Eno, nsudhe, eri mu kibira era eninye omuti. Ensudhe eno, omukira gwayo gwa kitundu era eyasaime omunhwa.

Eno ntambula. Entambula eno ya kumaadhi ere etise, etise bantu. Entambula eno ya kalina nga abantu abandi batiama ghansi abandi batiama ghaigulu era ghe batiame. Abandi batiame ghansi abandi ghaigulu. Ghaigulu etiameyo bana, abasigaire batiame ghansi mutambula eno

Banho baana. Abaana banho batyaime ku ntebe. Nga abaana ababiri batyaime basiira enkokola ku ntebe emikonho gyagema ku mitwe. Omwana oghundhi availe tishati, eli mu langi mmyufu.

Dhino sente, esente dhino dha Uganda bwa mitwalo etanu etanu aye badhisibye mu bando. Badhisibisa akasiba kali mu langi ndheru era ghona ghona ebando dhiri ebando inha.

Onho mwaana omwaana onho mulenzi agemye ekyivuga mungalo ekyivuga kyagwemye bakyeta mulere era alikugufugha. Omwaana onho avaire etishati, etishati gyavaire myufu yamakonho mampi

Eno nnhandha, era eliku n'amaato, amaato agasinga gapakinze eilara liri kutambula lirimu n'ari kulivuga.

Gano gabaale, nga agabaale gano bagatisaamu ebitundutundu. Ogubaale ogundhi gutyamibwaku abantu, abantu basatu. Kumbali waliwo ensolo. Ensolo enho ya magulu anha, eliku omukira mulala. Yoona etyamibwaku omuntu mulala.

Kumbali kw'amaadhi kuliku eisubi. Kumbali kw'eisubi kuliku ekibira. Ebisolo biliwo bina, ekilala kyemeleire mu maadhi, ebibiri bili kulwana.

Eno nnhandha ennhandha eyo kumbali kwayo kuliku omuntu omuntu ono obutondhe bwe mukazi ayemerere agemye kamera agiteire kuliso alikuba bifanhanhi

Bano baana abaana bano bali babiri omukulu no muto abaana bano bali kwaya ebisolo era nga ebisolo bino byetebwa nte, ente dhino mulimu eya langi endheru mwabamu nhe langi endhirugavu nga era dholige dhiri ebiri.

Enho nnhimilo. Ennhimilo enho bali gisalamu nkonko. Nga ekili salamu enkonko dhinho tulakita. Tulakita eno emipiira gyayo milugavu, empanka dhili mu langi ya kyenvu

Dhino numba, enumba dhino dhiri ibiri, numba dhino badhizimba kulusozi. Enumba eri ghaigulu ghenhe ku lusozi bakaali ku gigala, eziramu ndhigi eziramu madhinisa. Ghagati ghenumba dhino ghaligho emiti.

Guno mwaala, omwaala guno gwa maadhi. Kumbali kwayo kuliku ensolo, ensolo eno, bagyeta ngoinha, era engoinha eno eyasaime omunwa gwayo.

Kinho kayumba kya ndhuki era endhuki dhiri kwingira bwe dhifuruma, ekiyumba kinho kuliku omulyango mulala era kili mu langi ya kisitaka.

Banho baana ela abaana banho bali babili. Ku baana banho kuliku omusanhufu nh'atali musanhufu. Nga atali musanhufu nh'availe olugoye olwa bulu

Dino nsolo. Ensolo dino dha munsiko. Ensolo dino badheeta nsuude. Ensuude dino langi yadho ndirugavu

Eno nnhandha eriku amaato gapakinze kumbali kwayo. Amaato agapakinze gali mu langi ya bbulu, bagapakinze kumpi n'ekizimbe ekiri ghagati gh'ennhandha n'olusozi.

Eno nnhandha ela eliku entambula eli tambulilaku. Entambula eno ya lyato, lilimu abavuzi babili abavuzi bano bali mu mpale ndhelele bazira saati omuvuzi ali embeli ali mu mpale ndhilugavu

Kino kisolo ekisolo kinho nsudhe kili mu langi ndhirugavu kye mereire mu bikoola, ebikoola binho bili mu langi ya kilagala

Gunho muti, omuti gunho mugaile, guliku ensaga nh'amalemo. Omuti gunho guliku amakoola, amakoola gali mu langi ya kilagala

Enho nhandha. Enhandha enho amaadhi gayo gali mu langi ya bulu. Ku nhandha kuno kuliku elyato, elyato lino li pakinze balisibaku omuguwa. Ku lyato kuno kuliku omuntu mulala atendhwiike ku lyato.

Dhino nte nga edindi dilambaire edindi dhemereire. Mu nte dino mulimu eda gaiga aga ghanvu nga gabba. Edindi dha mayiga matono nga we dhiri waliwo akabira

Banho bantu abantu banho batyaime era basaadha, abantu banho ba vaire engoye ndhirugavu, ghanho ghebatyaime gheirugavu.

Ginho miti. Emiti ginho bagisibaku waya edh'okwanikaku engoye era banikeku engoye, engoye dhebanikeku dhiri mu kala edendaghulo. Mulimu engoye ediri mu kala eya kyenvu n'engoye edindi diri mu kala nderu, engoye edindi diri mu kala myufu

Guno mwala ogw'amaadhi era amaadhi gano gaika nga gava ghaigulu kulusozi. Olusozi luno luli kumbali ni kumbali okw'omwala era nga luliku emiti.

enho nhimilo yalimibwamu ekilime ky'amutyele, yetolwailwa miti mu nhimilo enho eyemeleilemu omusaadha availe enkofila nh'empale ndhilugavu

Onho muntu, omuntu onho ekikula kye musaadha Omusaadha onho availe omusweta gwa makonho maghanvu. Guli mu langi ya bulu. Ku mukonho ogundhi kuliku akakomo, mu ngalo agemye enkofiira nh'akatimba.

Ebifuluusi bili kumbali kw'ekikomera, ekikomera kyebazimbisa ebikondo bya seminti, nhi waya edh'ekyuma. Era ku waya okwo bayanike ku engoye. Ebifuluusi ebindhi obuveera bweru era bulimu omusiita gwa bulu mumbali. Ebifuluusi ebindi babibwiseku tundubaali ya bulu.

Bano bazaani bamupiira abazaani b'omupiira bano ekisaaghe kyaibwe, kyaitaka etimu eindhi evaire emidhoozi emumyuufu eindhi evaire gyabulu

Omughala ali ghaigulu ku foomu, efoomu ya magulu abili, kumbali, ghaligho amabaale, ghaligho n'ensiko.

Bano bantu era abantu bano bali babiri ku bantu bano kuliku omusaadha kwabaku nho mukazi, omusaadha alina empeta ku lwala nho mukazi alina empeta ku lwala era omukazi Alina esawa ku mukono.

Wano waliwo akooma ka kabwidibwidi wabawo eisimu waliwo nekimuli era waliwo ekitabo ne bairo. Ebairo eri kukitabo

Amaato gali ku maadhi. Amaato abili galimu abantu, amaato agasigaile meleele era buli lyato lilimu abantu babiri babiri, elyato elindhi bali kulivuga ela ali kulivuga availe enkofiira ya kyenvu nhe mpale endheru.

Kanho kati nga akati kanho, ka bimuli akati kano, amakoola gaako ga kiragala kaliku ne bimuli ku bimuli ebyo kuliku endhoki ndhala.

Emotoka dhiri'satu ebiri dhirikwambuka endhara erikyiikira kumbali ghaligho enhumba

Lino idhuka lya ngoye, ebighumbe nhe bisige. Engoye edindhi mpumbe bulungi edhindhi badhambaiza ku bidholi kwe batundhira.

Enho ntambula. Entambula enho ekika kyayo bbasi. Bbasi enho elina emipiira enha. Emipiira gino mirugavu. Munda mulimu abasabaze. Kuliya kuliku abantu abali tunda eby'okulya nh'ebyokunhwa. Ebintu bino nga bali biguza abali munda mu bbasi.

Bino byakulya. Mu by'okulya bino ebindhi bisalesale, ebindhi tibisale. Mu by'okulya muno mulimu enhanha nga edhindhi nsale, edhindhi tinsale, mwabamu ebidhandaali. Mulimu nh'obutungulu bwona busalesale.

Kinho kisolo, ekisolo kinho kya munsiko ekisolo kinho kilinha amagulu anna era amainho gakyo gafurumayo abiri ekisolo kinho kifukamire.

Kanho kagaali ka mulema. Akagaali kanho kalimu omulema. Omulema alimu mukaile ela alimu nhenvu mu mutwe, availe esaati ndheru, alinha ali musindhika. Ali musindhika availe tishati ya makonho mampi, mmyufu, nh'empale mpanvu agifungizaaku paka muntumbu.

Enho piki, epiki eno eliku abantu basatu. Nga omulala ali vuga ababili batyaime. Asembyeyo enhuma availe etishaati eli mu langi ya kyenvu

Gunho muti, omuti gunho guliku ensaga nha makola amakola gagwo gali mulangi yakilagala omuti gunho gwagemaku ebighuka nga ebighuka ebyagemaku babyeta ndhuki

abakazi bali babiri oghundhi avaire kyeru oghundhi avaire kirugavu bali ku nhiga akooma ka kabwidhi bwidhi.

binho bighuka, ebighuka binho babyeta ndhoki, bikungainhe biri ku kisasala kyabyo.